Moofalama oto adhamo iiyimati yomaludhi gi ili nogi ili omatama, oonyanga nosho tuu . Aanafaalama oyendji oya simaneka okukuna omatama shaashi ohaga longithwa kaantu oyendji moku opaleka omahoka. Aantu oyendji kaye hole naana okulya iikulya kayi na omatama shila ongela kaage po.

Opuna omahala ngoka gi ikalekelwa haga kala iinamwenyo yomokuti hakutiwa iikunino nengw oshikunino. Momahala ngano ohamu adhika iinamwenyo ngaashi oondjamba ,oonkoshi noshowo oonduli . Onduli oyo oshinamwenyo shono oshile muuyuni. Oyiholike nduno omolwa uukwatya wayo.

Omahala ngoka ge na iinamwenyo nenge ngoka ge li mokuti, ohaga nana aantu oyendji. Aantu yamwe ohaya kala ya za meni lyoshilongo nayalwe ya zala kondje yoshilongo. Ohaye ya nduno okutalela po omahala ngoka. Oga longwa ge na oondunda dhokugondja ndhoka dha gamenwa.

Aanafaalama mboka haya munu oohi oyeshi omikalo dhayooloka ndhoka haya longitha opo ya tunge omahala ngoka haya tula oohi. Omahala ngono ohaya kala ye ga topola shiikwatelela kutya oya hala ya mune oohi dhomaludhi geni. Momahala mono omo haya pele oohi iikulya nomiti dhokukokeka oohi dhi vale tadhi endelele shampa dha koko taya landitha wo.

Opuna omahala ngoka ga longekidhilwa omayinyanyudho .omahala haga kwathele omadhiladhilo gomuntu geye pehala. omahala ngono ohaga kala gayela go ohaga kala ga longwa momukalo ngoka goku nana aantu opo ya hokwepo ehala ndyo. omuntu oha vulu nduno oku yapo eti landele iikulya ye , ye tali nduno ye ta lengalenga ye ta dhiladhilawo.

Eshito olya shita omahala ogendji ga yooloka molwa omalalakano gontumba. Omahala gamwe ogena omeya haku tiwa efuta. Mefuta muno omuna nduno oodhila dhomaludhi nomaludhi niinamwenyo wo oyindji ya yoolokathana. Efuta olyi holike koodhila lyo olyi holike wo kaantu.

Muuyuni wongashingeyi aantu inaya pumbwa omahala omanene, opo ya kune mo iimeno yawo. Nando omondunda omuntu ota vulu owala okutula mo oshiyaha shi na omavi, e ta kala ta tekele, iimeno otayi mene owala nawa ndele e ta ka landitha a mone oshimaliwa she.

Uuyuni owu na omahala gi ili nogi ili. Omahala gamwe oge lile po go opalela aantu okukalwa, omanga gamwe oge lile po okukalwa kiinamwenyo. Gamwe ohaga nana aatalelipo ngaashi ngono ge na oondundu nenge ngono ge na omavi ga ndumbala nenge ngono ge na omeya ga ndumbala. Ohaga nana nduno aatalelipo taa zi meni lyoshilongo nenge kondje yiilongo.

Aantu mboka haya munu oohi, oye na omikalo odhindji dha yooloka ndhoka haya longitha, opo ya kale po uukwatya nuukolele woohi. Ohaya kutha mo omeya ngoka ga luudha e taya tula mo omape. Ohaya pe oohi iikulya iiwanawa mbyoka tayi opalele oohi dhi koke.

Mopaife onkalamwenyo oya nnga ompu monale aantu oya kalele haa longitha omatemo moku longekidha omavi opo ya vule okukuna mo ihe mongashingeyi okuna omashina ngoka haga longekidha evi go taga kunu go taga ka kwathela wo natango okuteya nokuhelela woo ano onkalamwenyo oya ninga ompu.

Aanafalama oyena omikala odhindji ndhoka haya longitha opo yamune oohi dhikoke yo ya yavule okudhi landitha. Ohaye dhitungile nduno omahala opo kaadhi gwayemo . Oha kala taye dhipelemo iikulya momahala moka yataye dhipe wo nomiti opo dhikoke nawa dho dhivule oku vala tadhi endelele. Ohaye dhilanditha shaashi aantu oye hole oohi .

Omahala guunshitwe ogendji go oga yooloka. Omahala gamwe oga nika omamanya go oge na wo omiti dha yooloka. Mokati komiti mono ohamu adhika wo noomwiidhi odhindji dhomaludhi kehe. Omahala ngono ohaga gandja omizile kiinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti nokuudhila nosho tuu.

Aantu oyendji oya simaneka oku muna oohi. Oohi ohadhi eta iilonga momikunda dho ohadhi eta wo osheelelwa. Aantu oha ye ya okulanda oohi opo yi ikwathele kombinga yiikulya . Oohi odhi holikwe shaashi odhina iitumgithi lutu oyindji.

Aantu oyena omikalo dhayooloka dhoka haya longitha opo ya tunge omalukalwa goohi dhoka yahala okumuna. Momalukalwa nduno mono omo oohi hadhi kala omo hadhi pelwa iikulya tamu tulwa nee omeya, uuna omeya ga luudha ohaga kuthwa mo opo ka gadhipage oohi.

Omambakumbaku oga ninga oonkalamwenyo dhaanafalama oompu, monale ookuku oyali haya tanauna evi noma temo opo ya vule oku kunamo. Oshali ne hashi pula ethimbo ashike mongashingeyi embakumbaku ohali endemo owala uule wethimbo efupi lyo etsa olya pwako nale, aantu taya kunu nduno.

Aanafaalama oyendji oyasimaneka iikwamawawa. Ohaye yi ningile omalugumbo moka hayi vulu okuvalela nuupu noku pelwa mo iikulya. Ohayi kala yili meni lyomalugumbo ihayi enda enda. Momukalo guli ngeyi, ohayi vala nuupu nokukoka nawa.

Oongombe odha simanekwa kaanafalama oyendji. Oongombe ohadhi etapo omahini ngoka aanafalama haya landitha. Dho ohadhi eta po wo onyama ndjoka hayi landithwa kaanafalama. Onyama oya simana oyina iitungithi lutu oshowo omahini nago oga simana. Ogo haga tekula nuunona nosho tuu.

Monale aantu oyakalele haya longitha omatemo okupapula evi, yo taya kunumo, ashike mongashingeyi okuna omashina ngoka galongelwa owina okupapula omavi, go taga kunu, go taga teya. Onkalamwenyo paife oya ninga ompu.

Aantu oyendji oya simaneka uunafaalama shaashi uunafaalama ohawu gandja iikulya. Peha lyokukala omuntu to landa iikulya moositola oho kutha iikulya moshikunino shoye. Uunafaalama ohawu eta wo iilonga shaashi moofalama nenge miikunino omwa pumbwa aantu mboka taya longo mo yo taya futwa yo ya vule oku kandula po omikundu dhi ili moonkalamwenyo dhawo.

Opu na omahala gamwe ga longekidhwa owina. Omahala ngono ohaga landitha iikulya iitoye nomuntu ngele okwa hala okulya iikulya iiwanawa oha yi nduno e ta landa iikulya ye e ta kuutumba, ndele ta lile nduno pehala mpoka. Momahala mono omu na wo noondunda dhokulala, ngele ina hala okushuna kegumbo oha vulu okulala mehala moka.

Aanafaalama oyena omikalo odhindji ndhoka haya longitha opo iimeno yawo yi koke tayi endelele yivule yiyape iikulya. Ohaya longitha nduno ominino dhe enda pooha dhiimeno opo iimeno kehe yimone omeya ga gwana esiku nesiku . Ohashi kwathele nduno iimeno yikoke yina uukolele.

Eshito olya shita omahala ga yooloka, omahala gamwe oga nika omavi, ano omavi ge li po ga ndumbala. Gamwe oga nika omamanya, oondundu. Omahala ngoka ga nika omavi aantu oye hole okuya ko, haya londo yo taya ningi omathigathano nduno kutya olye a thiki kondungu tango.

Eshito oshinima oshiwanawa. Omahala gamwe ogena evi, gamwe ogena oondundu omanga gamwe ogena omeya. Koondundu hono ohaku vulu wo okumena omiti nomwiidhi.

Aantu ohaya longitha omikalo dha yooloka, opo ya mune iinamwenyo yomomeya. Ohaye yi tungile nduno omagumbo gawo, opo kaayi vule oku ende iinano iile yi ze po mpoka ye yi halela, e taya kala nduno taye yi pele mo iikulya, e tayi kokele mo. Yo ya vule okuyi landitha nenge okuyi lya po ya mone oshimaliwa.

Okumuna oohi ihaku etele owala mwene gofaalama oshimaliwa, ashike ohashi kwathele wo okukutha po oluhepo momukunda, oshoka oohi odha pumbwa aaniilonga mboka taye dhi sile oshimpwiyu, yo aaniilonga mokulonga ngaaka ohaya futwa nduno. Okufutwa ngaka omukalo gokukandula po oluhepo moshilongo.

Aanafalama oyendji oya simaneka okukuna oomboga. Oha ye dhi kunu nduno e taye dhi sile oshimpwiyu, e tadhi koko nawa e taya landitha. Aantu oyendji oyedhi hole okudhi landa oshoka odhina iitungithilutu oyindji.

Opu na omahala ge na uukwatya wa yooloka. Omahala gamwe oge na omamanya go nduno omahala ge li ngiino ohaga nana aatalelipo taya zi kondje yiilongo nomeni wo lyoshilongo. Aatalelipo ohaye ya e taya yotha oonyama dhawo pomahala ge li ngaaka. Opo nduno ya pite ye ye momahala moka ohaya futu oshimaliwa, shoka hashi kwathele okutunga oshilongo.

Iikunino yiinamwenyo omu na iinima yi ili noyi ili. Ashike iinamwenyo mbika momathano ngoka hatu tala, nenge okuyi mona ngele wa talelepo ehala ndyono, oho mono kutya iinamwenyo mbino oyi na ombili yo oyina ohole tayi silathana oshimpwiyu. Tomono ngaa tayi gumathana komalutu tai ikwathele notayi tulathana momakolo wo.

Eshito olya shita omahala ogendji ga yoloka. Omahala gamwe ogena oondundu ano ge na omamanya omahala nduno ngono ohaga nana aantu ya za kiilongo niilongo taye ya oku talela po. Aantu oyendji ohaya kutha ko omamanya taye ga longitha okutunga omagumbo nosho tuu.

aanafalama oyendji oya simaneka oku muna oohi. oohi odhina omawuwanawa oohi ohadhi eta wo iilonga, aanamukunda taya mono iilonga yo yavule oku kandulapo

Aantu oyendji oye na ontseyo ngaashingeyi yokumuna iinamwenyo yomomeya. Ohaye yi tungile omalugumbo, opo kaayi ze mo. Momalugumbo mono omo haye yi pele nduno iikulya e tayi koko e taya landitha ya mone iiyemo.

Opuna iimeno mbyoka hayi mene po opena mbyoka hayi mene momamanya po opuna woo mbyoka hayi mene momeya. Iimeno ngaashi mbi hayi mene momeya ongaashi omavo. Ogeholike nduno kaantu go geholike woo kiinamwenyo.

Opuna iinamwenyo yomaludhi gayooloka, iinamwenyo yimwe oha yi kala paantu na yimwe oyomokuti shashi oyanika oshiponga. Iinamwenyo yomokuti ndjoka yanika oshiponga, ongaashi oondjima, oondjamba nosho tuu. Iinamwenyo ndjoka ha yi kala mokuti ohayikala yanika oshiponga yo ohainana aataleli ya za meni nosho woo kondje yoshilongo.

Opuna omahala ngoka giikalekelwa , ngoka gena iinamwenyo yanika oshiponga . Iinima mbika ohaku tiwa oyo mokuti oshoka inayi igilila okukala pooha naantu . Iinamwenyo ongaashi oondjamba, Ookafute kaNegaga , uumenye noshotuu.

Uuyuni ngaashingeyi owaputuka. Aantu ihaya longowe nuudhigu, ngaashi ookuku taya papula omavi nomatemo opo yavule okukunapo. Mongashingeyi otuna omashina ngoka galongwa gokupapula evi . Go omashina ngono ohaga vulu wo natango okukuna , etaga helele, etaga teya . Aantu ihaya longowe nuudhigu mongashingeyi.

Aanafaalama mboka ha ya munu iinamwenyo yomomeya, oyena omikalo odhindji dha yooloka oku tunga omagumbo giinamwenyo mbyoka ya ya munu. Oha ye shi ningi opo iinamwenyo kaa yi iyakemo, yikale pegala limwe mpoka ha yi yapele iikulya yikoke, ndele taavulu oku yi landitha.

Aanafaalama oyendji oyena omikalo dha yooloka ndhoka haa longitha opo yakale taa longo nuupu. Mongashingeyi aanafaalama mboka yena iikwamwawa oya tungilwa omahala. Iikwamawawa ihayi endewe nenge yi tidhwe, oyili pomahala mpoka opo hayi lile, po opo hayi lala.

Opuna omahala ngoka ga gamenwa haga kala gena iinamwenyo yomokuti haku tiwa oshikunino shiinamwenyo. Omahala ngano ohaga kala gena iinamwenyo ya yooloka iinene niishona. Yimwe oya nika oshiponga nayimwe inayi nika oshiponga. Iinamwenyo mbino ohayi gongala nduno pomahala mpono hayi nwine omeya yimwe tayiya po yo tayi iyogo.

Aanafaalama ngele yateya iiyimati yomiti dhawo nenge yiimeno yawo iiyimati mbyono oha yeende nduno komashina gayooloka shikwatelela kutya oyahala iiyimati yeyi ninge shike ishewe. Ohayi yogwa tayi opa lekwa etayi tulwa momapakete opo yivule oku tulwa mpoka tayiyi.

Aawambo oyendji oya simaneka iikwamawawa uunene tuu oondjuhwa. Momagumbo gomiti ogendji ogena oondjuhwa, shaashi kaapuna shi tashi elelwa aantu ohaya dhipaga oondjuhwa, nenge megumbo ngele mweya omuyenda oha dhipagelwa ondjuhwa ye ohamono a simanekwa lela.

Muuyuni wopaife, aantu ihaa longo we nuudhigu ngaashi ookuku ya kalele haa longo nomatemo okupulula omavi opo ya vule oku kuna mo. Mopaife oku na omashina ngoka ha ga pulula omavi, ta ga kunu go eta ga teya woo. Omashina ngano oha ga ningi iilonga yi endelele.

Uushitwe uukumithi wuna omahala gamwe gena omamanya ha kutiwa oondundu, omahala gamwe gena omavi nomahala gamwe gena omeya ogendji ha ku tiwa efuta naantu ohaayi pomahala ngaka yekoondodhe omeho.

Aantu oyendji oya tseya esimano lyoku muna iinamwenyo yo momeya. Ohaye yi sile nduno oshimpwiyu haye yipe iikulya, yo tayi koko etayi valathana, yo yawape okuyi landitha yo yimwe ohaye yi lipo yo yene.

Aanafaalama oyendji oya simaneka okulongitha omambakumbaku oshoka omambakumbaku ohaga endelelitha iilonga. Ohaga pulula evi opo mu kunwe go taga kwathele nduno kokuhelela, omambakumbaku natango wo ohaga kwathele kokuteya. Ohaga endelelitha iilonga molwaashono inaga fa aantu mba taya longo noonyala.

Aantu ohaya itula mo mokulongekidha iikulya mbyoka haya li. Ohaya longekidha iikulya yomaludhi gi ili nogi ili e taya tula muuyaha ndele taya li. Ohaya tala nduno kiikulya mbyoka yi na oonkondo yo yi na iitungithilutu ngaashi iimbombo, omihoka nenge onyama, iikwamboga nosho tuu.

Opuna omikalo odhindji ndhoka aanafalama haya longitha opo iimeno yawo yi koke tayi endelele, yo ya vule okulanditha ya mone iiyemo. Omukalo gumwe, ogwo ngoka iimeno hayi mono omeya kehe ethimbo ano aanafalama ya longa ominino dha enda piimeno, iimeno ngawo ohayi mene nduno tayi endelele shaashi ohayi mono omeya kehe ethimbo inashifa nale ethimbo lyomvula.

Aanafaalama oye na omikalo odhindji nodha yooloka ndhoka haya longitha opo ya mune iinamwenyo yomomeya. Ohaye yi tungile nduno omagumbo, yo taya kongo omikalo dhokukala haya kutha mo omeya ngoka ga ninga mo ethimbo ga luudha yo taya tula mo omeya omape.

Eshito olina uukwatya wayooloka, lina omahala ngoka gena omavi, gamwe ogena omamanya. Omahala gamwe ogena omavi gandumbala, gamwe ogena omamanya gandumbala. Omavi ngoka ohaga longithwa iilonga oyindji ngaashi okutunga nosho tuu.

Aanafalama ohaya kunu iinima yayooloka ngaashi oomboga nomatama gokukalekapo uundjolowele

Aanangeshefa aashona naanene oyena omikalo ndhoka haa longitha opo ya mune iinamwenyo yomomeya. Ohaa kala nduno ya kotoka shaashi iinamwenyo mbyono ohayi vulu okusa ngele inayi silwa oshimpwiyu. Uuna omeya ga luudha ohaye ga kutha mo etaa tula mo gamwe, ohaa tula mo omiti momeya ,taa tula mo iikulya iinamwenyo mbyono tayi koko yo ya vule ye yi landithe.

Eshito olya shita omahala ogendji na oga yooloka komakwawo ashike omahala agehe ogena oshilonga . Omahala gamwe ogena omamanya. Momamanya omuna woo iinima yimwe mbyoka yi holemo. Omahala gamwe oganika omeya nomeya ogena woo iinamwenyo mbyoka hayi kalamo nomahala ngoka ga nika evi lyowala.

Aanafaalamo oyendji oye yapo nomikali odhindji ndhoka ha ya longitha oku tekela iimeno, omikalo omiwanawa lela Ihaa dhi hepeke omeya. Monale aantu oya kalele owala ya tala momeya gomvula; ashike mopaife, aanafaalama oha ya longitha omikalo ndhoka dha yooloka oku tekela iimeno yo yi koke mbala.

Mongashingeyi uuyuni shoowa putuka , aantu ihaya kunu we momutenya pondje ohaya kunu wo moondunda omo yalongekidha nawa niimeno otayi kala tayi mono uuyelele wagwana nawa tawu zi kolusheno.

Omambakumbaku ohaga ningi oonkalamwenyo dhaanafalama oompu, ohaga endelelele okupulula evi opo aantu ya kune mbala yo iilya nenge shoka tashi kunwa shikoke. Mokukoka mono ohashi kwathele aantu ya teye mbala yo ya tameke okulanditha shoka sha li sha kunwa.

Aantu mboka haya munu oohi, oyena omikalo odhindji haya longitha opo yakwashilipaleka kutya oohi ndhoka odhina uukolele. Oohi ndhono ohaye dhipe nduno iikulya yomaludhi gi ili nogi ili, iikulya yimwe okukokeka, yimwe okuvalitha. Oohi ndhono ohadhi koko nduno etadhi vala dho dhi indjipale.

Opuna omahala giikalekelwa ngoka galongekidhilwa owina okunana aantu yeye yatalelepo omahala gontumba. Omahala gamwe gono ohaga futilwa go ogena omauwanawa ogendji, ngaashi omuntu otovulu oku yamo etadhana omeya nge etatalalelwa nawa, yetalanda iikulya ye.

Aanafaalama oyendji oyehole okumuna oohi. Oohi ndhino ohaye dhi tungile nduno omalugumbo gomalundhi gayooloka opo kaadhi fadhukepo mono dha tungilwa omo nee hadhi pewelwa iikulya, uuna omeya galuudha ohaga kuthwamo. Oohi ohandhi koko etaye dhikuthamo nduno nuunete yakalandithe.

Opu na omahala ngoka ga nika iikwamanya. Omamanya nduno ngono aantu ohayega longitha miinima oyindji ngaashi okutunga omagumbo, okutunga oopate go ohaga vulu wo okuthitikithwa pomahala mpoka hapu tondoka omeya inaashi pumbiwa. Omamanya ogena ongushu.

Omagumbo oga yoloka shi ikwatelela kukwatya nokohedhi dhaantu. Moshiwambo otuna omagumbo ngono ha tuti ogAawambo, omagumbo ga dhikwa niiti nenge niihenguti noondunda dha ningwa momwidhi.

Opuna omahala gamwe ganika oshiponga ngaashi omahala ngoka gena omamanya nomiti. Omahala ngoka ohamu kala muna iinamweyo yavalela mo mbyoka yihole okukala kohi yomamanya, noyindji ohayi kala yanika oshiponga ano yina uuzigo.

Aanafaalama oyendji oya simaneka oku kuna omatama shaashi oge holike kaantu. Aantu oyendji oye hole oku tula omatama momahoka uuna taya teleke, yo yamwe ohaye ga li wo inaaga pya. Omatama ohaga landwa taga endelele shaashi ogena iitungithi lutu oyindji.

Aantu oyendji oyeshi okumuna oohi ohaya tungu ne omalugumbo ga yooloka goohi opo kaadhi pitemo e taya kala haye dhi pelemo iikulya e tadhi vala e tadhi koko ohaya landitha nduno nenge taya li.

Uunafaalama owa simana shaashi ohawu e ta iilonga. Omunafaalama iha vulu oku longa iilonga oye awike, onkene oha vulu oku kuta aantu momukunda nenge mboka taya zi ngaa hu taya zi, opo yeye ya longe yo ya mone oshimaliwa. Moofaalama omuna iilonga oyindji ngaashi oku helela, oku kuna nosho tuu.

Opuna omahala gamwe ge holikwe kiinamwenyo yomokuti . omahala ngono ohaga kala gena omiti , dhimwe omile, dhimwe omifupi . Ohaga kala gena oomwiidhi dhomaludhi nomaludhi, iinima mbyono ohayi kala yaninga omahala ngoka gakale gathita, osho iinamwenyo yiga holele shaashi kayi hole okumonika.

Opuna omahala gamwe ga nika omamanya. Kombanda yomamanya hono ohaku vulu wo ku kale kwa mena omwiidhi. Omamanya nee ngono ogena oshilonga shaashi ohaga vulu okulongithwa okutunga omagumbo nenge okutunga oopate nenge okuthitikithwa pomahala mpoka hapu tondoka omeya.

Aawambo oyendji oya simaneka uuteku noonkuluhedhi dhookuku. Ohaa kala nduno yena oondjuhwa haku ti odhOshiwambo. Oondjuhwa dhono ohadhi kandula po omikaga momagumbo, dho odha simanekwa uuna mweya aayenda megumbo, ohaa dhipagelwa ondjuhwa e ta yi tulwa metiti lyalongwa miilonga yokoonyala. Omuyenda oha uvu ihe nawa.

Monale ookuku oyakalele hayapulula evi nomatemo opo yavule oku kunapo. Mongashingeyi okuna omambakumbaku ngoka hagapulula evi opo lyininge epu, ohageendelele shashi ohaga pulula ehala enene muule wethimbo ehupi. Aantu taa kunu nduno yotaalongo.

Opuna omahala gi ikalekelwa ga longekidhwa nawa ga nuninwa okunana aantu yeye komahala ngo. Komahala nee gamwe ngono ohaga futilwa opo omuntu eyemo yo iimaliwa mbyono ohayi kwathele okufuta aanilonga noku ninga oongeshefa dhi koke.

Aanafaalama oyendji oyena omikalo ndhoka haya longitha opo ya mune oohi yo yedhi kaleke dhili muukwatya wuli nawa tadhi vulu okulandithwa. Oha yedhi sile oshimpwiyu mokudhi pa iikulya yili mondjila , iikulya yokudhikokeka, iikulya yokudhikaleka dhina uukolele. Ohadhi vala nduno tadhi endelele tadhi ningi odhindji yo yavule okulanditha ya mone mo oshimaliwa.

Aantu mboka haya munu iinamwenyo yomomeya oye na owino mokwiisila oshipwiyu oha yeyi pe nduno iikulya. Omeya ngele galuudha oha ye gakuthamo eta tula mo omeya gamwe iinamwenyo mbino ohayi koko tayi endelele yo eta yeyi landitha po.

Omahala gamwe oge na omithitu ano omahala gathita ge na omiti dhomaludhi nomaludhi dhimwe omifupi dhimwe omile noomwiidhi dhomaludhi nomaludhi ogendjigendji. Omahala ngono ga thita oge holike kiinamwenyo yomokuti, shaashi kayi hole nana okukala puuyelele nenge okukala yi wetike. Ogo iiholameno yago.

Aanafalama yoongombe oyena omikalo odhindji ndhoka haya longitha opo oongombe dhawo dhikale dhina uukolele dho dhikale dhina ongushu opo sho tayeke dhilanditha otadhiyape oshimaliwa shoka kwali yahala. Oongombe dhino ohadhi silwa oshimpwiyu hadhi pewa omiti dho ohadhi kalekwa woo momahala gena omizile opo kaadhise omutenya oshoka ohagu nangeke iimuna.

Oshikunino shiinamwenyo oshina iinamwenyo ya yooloka. Yimwe iishona, yimwe iinene, yimwe oya nika oshiponga nayimwe inayi nika oshiponga. Moshikunino nee muno omwa longekidhwa wo omahala ngoka iinamwenyo hayi ya okunwa omeya. Shampa nduno yali iikulya yawo ohayi ya etayi gongala etayi nu omeya gawo momahala mpo.

Monale aanafalama oyendji okwali haya kala yiikolelela momeya gomvula. Okwali haya kunu iimeno yawo pethimbo lyomvula, ashike mongashingeyi ohaya kunu iimeno ethimbo kehe oshoka oyena omikalo dhayooloka dhokutekela iimeno yawo uuna iimeno yapumbwa omeya. Nomukalo nguno ohagu kwathele iimeno yikoke tayi endelele.

Opena omahala gamwe gena iihwa yamena yakwatathana. Omahala gatya ngawo ohaga kala omawinayi kaantu shaashi omuntu ota vulu okulikila mo. Omahala ngono oge holike kiinamwenyo yomokuti, iinamwenyo yomokuti oyi gahole shaashi ihayi monika nuupu uuna yili mo go omahala ngono ohaga handja omizile

Aanafalama oye na omikalo dha yooloka ndhoka haya longitha miikunino yawo, opo ya kale ye na omeya taga tondoka kehe esiku shaashi iimeno oya pumbwa okunwa omeya kehe esiku. Monale oya li haya kala yi inekela omeya gomvula, ashike mongashingeyi oye ya po nomikalo ndhoka hadhi kwathele, opo iimeno yawo yi koke mbala.

Eshito olya shita omahala ga yooloka molwa omalalakano gontumba. Omahala ngaashi ngono ga thita ge na iihwa nomiti noomwiidhi dha yooloka, oge holikwe kiinamwenyo yomokuti shaashi kayi hole naana ku kala yi li puuyelele, omahala ngono ogo haga gandja omizile nomagumbo niikulya yiinamwenyo mbyo.

Eshito olya shita omahala ga yooloka. Omahala gamwe ogo opalela aantu, gamwe ogo opalela iinamwenyo yomokuti, gamwe ombuga yowala nosho tuu. Omahala nee gamwe ogena uuwanawa owundji mboka wu holike kaantu onkene ohaga nana aantu yeye yega tale. Momahala nduno ngono omwa longekidhilwa wo omahala goku lala, opo omuntu ngele okwe ya a talele po ota vulu oku lala , ye tali iikulya.

Iimeno ohayi pitile momathimbo ga yooloka, evi uuna lya pululwa ohali kunwa. Iimeno mbyono ohayi koko nduno e tayi kala tayi helelwa yo tayi tekelwa sigo ya koko e tayi adha ethimbo lyokutewa uuna ya tewa nena iimeno yimwe oha yi kukuta ihayi tsikilekowe e tayi kuthwamo nduno mevi opo muye iikwawo.

Uunshitwe owuna omahala omawanawa gena omeya nomavi gandumbala

Omahala ngono aantu haya longitha mokumuna oohi, ohaga vulu woo okunana aantu yeye ya tale shoka hashi ningwa momahala ngoka. Aantu ohaye ya ya tale nkene ooyene yomahala nenge aaniilonga taya pe oohi iikulya, nkene haye dhi kutha mo momeya nankene haya ningi omalandithilo gawo.

Aanafaalama shampa nduno ya kunu iikunwa yawo eta yi koko, oha yeyi teya nduno, oha ya likolako shoka ya halako kiikunwa mbyoka, oha ya kutu nduno aantu mboka ta ya longo, yo aanafaalama ta ya landitha shoka sha li kolwa.

Uushitwe oshinima oshiwanawa. Omahala ogendji ohaga kala ga ziza. Omahala gena oondundu nomamanya, go ohaga kala ga thita. Omahala ngoka oge holike nduno kiinamwenyo ngaashi mbyono hayi kokoloka, iinamwenyo mbyoka kayi hole paantu yo oyanika oshiponga.

Opena omahala gamwe giikalekelwa ngoka gena iinamwenyo yomokuti. Omahala ngono oga nika oshiponga shaashi omuna iinamwenyo ndyoka inaayi igilila aantu. Iinamwenyo ndyono ongaashi oonduli, oonkoshi, oondjamba noshotuu.

Mokumuna oohi ohapu kala puna iinima oyindji. Opuna omatungo ngoka ga tungwa opo oohi kaadhi pite mo. Opuna wo natango oopaiyipi ndhoka dha enda mo dhoku kutha mo omeya gonyata noshowo oku eta mo omeya ga yela. Opuna woo iikulya yokupa oohi.

Uushitwe uuwanawa shili. Uuna omahala gena omamanya nokombanda yomamanya hono ohakuvulu okumena omwiidhi. Pokati komamanya ohapu vulu pu kale pena omeya ga talama gomvula nenge ngoka ngaa gena mpa gaza po opena woo omahala gamwe ga nika evi.

Aanafaalama oye na omikalo odhindji ndhoka haya longitha opo iimeno yawo yi koke tayi endelele yo yi vule okutewa nenge okulikolwa yi ete po oshimaliwa. Ohaya longitha omikalo ngaashi okutekela iimeno yawo nominino dheenda pooha dhiimeno, ngawo ohashi kwathele iimeno yawo yi koke molwaashi otayi mono omeya kehe ethimbo.

Mopaife, onkalamwenyo oya ninga ompu, kaanafaalama mboka ha ya munu iikwamawa. Monale oondjuhwa odha kala ha dhi kala pevi, dhi li moshikuku, dhi li pevi. Ashike mongashingeyi oondjuhwa odhina omalugumbo, ha dhi kaala dha londa. Momalugumbo mono iha dhi zimo, omo ha dhi pelwa iikulya, mo omo ha dhi pelwa omiti, mo omo ta dhi valele woo.

Uuyuni sho tawu ende wu uka komeho, nehumokomeho otali koko wo. Monale ookuku oya kalele haya papula evi nomatemo opo ya kune po. Ashike mongashingeyi omashina ogo haga papula evi, omashina ngoka e taga kunu, e tage ya ga helele, e tage ya ga teye qo natango.

Opuna omahala ngoka ga longekidhwa owina, opo ga talaleke omitima dhaantu. Omahala ngono ohaga kala ga kundukithwa komeya, osho wo iipundi niitaafula. Aanangeshefa ohaya futidha aantu opo ya kale pomahala ngaka.

Opuna omahala gamwe ga longekidhilwa owina, opo ga kale haga kutha po omadhilaadhilo omawinayi Maantu. omahala ngono oho adha nduno pena eta puya okandombe kena omeya. Omuntu oha vulu nduno okuya pehala mpoka eta dhana omeya ge shampa avulwa tayi pokapundi ke eta kuutumba.

Omahala ngono haga kala iinamwenyo yomokuti ohaga kala gena omithitu, shaashi iinamwenyo mbyono kayi hole puuyelele, yo iinamwenyo mbyono oyili pomaludhi ogendji, yimwe oya nika oshiponga uunene nayilwe oyili hwepo. Iinamwenyo ongaashi oonduli, omambungu nosho tuu.

Opuna omahala ngoka ga longekidhilwa owina opo ga gundjilike omadhiladhilo gomuntu. Omahala nduno ngono ohaga kala gena iipundi, omuntu tayi po eta kala omutumba. Ohaga kala gena omeya, omuntu tomvulu okuya po eto dhana omeya, go ohaga kala gena iikulya iiwanawa, toyi po ndele tolanda iikulya yoye, ndele togundjile wakala omutumba.

Iikunino ohayi kandula po omaudhigu ogendji nayimwe yomomaudhigu ngoka haga kandulwa po kiikunino ongaashi ondjala nosho woo oluhepo lwoshimaliwa. Okutya okwaambono taalongomo moshikunino nenge okumwena gwehala ayehe ohaya mono uuwanawa mboka tau ya kwathele monkalamwenyo ya kehe siku.

Eshito olyashita omahala gayooloka. Gamwe ogena omamanya ano oondundu, gamwe ogena omavi gandumbala, nagamwe ogena omeya ogendji gendji. Omahala nee ngono ogendji ngaashi gomamanya nenge gomeya, ohaganana aatalelipo. Ohayeya nduno tayayotha noonyama dhawo mpono, tayayolo yanyanyukwa yatala.

Aantu oye yapo nomikala dhayooloka opo yatunge omahala ngoka haya tula iinamwenyo yawo yomomeya. Iinamwenyo nduno mbyono, ihayi fadhukapo shampa yili momahala ngoka galongekidhwa nawa. Ohashi kwathele aantu opo yape iinamwenyo yawo mbyoka iikulya. Iinamwenyo tayi koko, tayeyi li po yimwe yo yimwe taya landitha.

Ehumo komeho olye etelela omashina goma ludhi ga yooloka, monale aantu oya kala haya tete iikwamboga noombele ashike mongaashi ngeyi okuna omashina ngoka haga tete iikwamboga onkene aantu inaya pumbiwa oyendji pomahala giilonga.

Aanafaalama oye ya po nomikalo dhingi ndhoka haya longitha opo iimeno yawo yi koke tayi endelele. Shampa ya kunu oombuto dhawo ohaya tekele nduno iimeno yawo nominino dha enda kohi yevi nenge dha enda pooha dhiimeno. Ominino ndhono ohadhi tekele nduno iimeno ethimbo kehe ya pumbwa omeya yo yi koke mbala.

Aanafaalama oyendji ohaya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa odhiholike kaakwashigwana oyendji shaashi khadhi kandula po omukaga. Oondjuhwa ohadhi vala woo omayi ngoka haga landithwa yo aantu taya landa nduno shaashi oyega hole. Ohaga zi iitungithi lutu oyindji hayi kwathele olutu lukale lwoopala.

Aantu ngaashingeyi oya kotokela omikalo omiwanawa ndhono haya longitha miikunino yawo. Shampa omuntu a kunu omiti dhontumba ohadhi pumwa okutekelwa, opo nduno omuntu iilonga e yi ninge iipu, ohe enditha ominino pooha dhomiti nenge dhiimeno, opo yi kale tayi mono omeya ethimbo kehe ye ga pumbwa.

Monale aantu oyali haya longo nuudhigu shaashi ,oyali haya pulula evi nomatemo .Shono oshali hashi ende kashona. Mongaashingeyi aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga pulula evi .Ohaga endelele go ohaga ningi iilonga iipu. Konima aantu ohaya kunu nduno, iilya etayi mene etaya helele.

Oodhila odho dhimwe dhomiikwamawawa mbyoka aanafaalama yehole. Ohaye dhi ningile nduno omalukalwa, omo nduno haye dhi pele iikulya moka, dho tashi valathana nee, e tadhi ningi odhindji, yo aanafaalama taye dhi landitha po nee opo yamone oshimaliwa shokwiikwathela.

Omamanya ogena uukwatya owundji, gamwe ogena ongushu nogamwe kagenasha ongushu , gamwe ngashi ngo ge nongushu oha galongithwa okoopaleka omagumbo go gamwe ta gatulwa moopate, gamwe ohaga vulu woo kuthitika pomahala mpo hapu tondoka omeya.

Omahala gamwe oga longekidhilwa owina opo ga kale haga kutha po omadhiladhilo omawinayi maantu nosho wo vululukitha olutu. Omahala ngono ohaga kala gaziza nawa ,gena omiti omile nomifupi noomwiidhi dhomaludhi gayooloka. Omahala nduno ngano omuntu oho vulu okuya mo eto kamutumba ,eto li iikulya yoye eto vululukwa.

Omwiidhi uuna gwaziza ohagu uvitha iinamwenyo nawa, shaashi ohayi kala tayili iitungithi lutu , iinamwenyo ohayi koko nawa, yo tayi kala yoondoka komalutu takumonika nawa. Ohayi gandja nduno omahini ogendji nonyama woo uuna yadhipagwa , aanafalama ohaakala yuuvite ombili shaashi olyo ethimbo lyo kuninga oshimaliwa.

Kakele kokumuna oohi, aantu oya munowo iikwamawawa yomaludhi gayoloka, ngashi oondjuhwa, oombaka noshotuwu oodhila dhomaludhi ogendji. Elalakano ohali kala okulya megumbo noshowo okulanditha opo aantu yetepo iiyemo, yikwathele nayo.

Okumuna iinamwenyo yomomeya mbyoka ya pitikwa okumunwa oha kweeta omauwanawa ogendji , ohaku gandja iilonga kana mukunda shashi iinamwenyo mbika oya pumbwa okusilwa oshipwiyu ngashi oku pewa iikulya , aanamikunda tafutwa iimaliwa yawo yo oya vule okwii kwathela oshina oshiwanawa lela.

Aantu oyendji miilongo niilongo oya simaneka okumuna oohi. Ohaye dhi tungile nduno omagumbo gomaludhi ga yooloka, shi ikwatelela kwaashi taya vulu moondjato dhawo. Omagumbo ngaka ohaga kwathele oohi opo dhi kale dha gundjila pehala limwe, opo nee hadhi pewelwa iikulya mpoka. Dho tadhi vala nduno opo dhi vule okulandithwa.

Omwiidhi niihwa ohayi mene pomahala ga yooloka, yimwe ohayi mene pomahala ngoka ga nika omamanya, to vulu oku adha omwiidhi gwa mena kombanda yemanya, ko okuna omwiidhi dhimwe hadhi mene owala momadhiya nenge pomahala ngo ga nika evi.

Aanafaalama oyendji oku muna oondjuhwa. Oondjuhwa odhina uuwanawa owundji shaashi oha dhi gandja onyama, dho oha dhi gandja woo omayi. Moku landitha onyama nenge omayi mono, aantu oha ya imonenemo nduno iiyemo yo yi ikwathele mpano naampeyaka moku kandulapo omikundu dhiili.

Aantu oyendji oyasimaneka okumuna oohi ohaye dhi tungile omalukalwa gadho opo kadhi zemo .Momalukalwa muka ohamu tulwa omeya una galudha ohaga kuthwa mo eta mu tulwa omape .Momeya moka ohamu tulwa iikulya yokufalutha oohi nosho wo yokudhivalitha opo dhi iindjipala dho dhilandithwe dhete iiyemo.

Momahala ngono gi ikalekelwa muna iinamwenyo mbyoka yanika oshiponga omuna woo omahala ogendji ngoka gena omeya moka iinamwenyo yomaludhi nomaludhi hayi tsakanena yo tayinu omeya noku vululukwapo woo oshok omahala ngono ohaga kala ga talala nawa.

Aanangeshefa oyendji oya patulukila okumuna oohi nosho tuu iinamwenyo mbyoka yomomeya. Ohayeyi tungile omalugumbo gomaludhi ga yooloka ngoka ha geyi kwathele opo yikale pehala limwe . Yo ohaya kala nduno ta yeyipe iikulya ,etayi koko etayeyi landithapo.

Aanafalama ohaya kunu iimeno yiili noyiili , yamwe ohaya kunu omahangu noyamwe taya kunu oomboga. Oomboga odhiholike kaantu oyendji shaashi ohadhi eta uukolele maantu, yo ompu okuteleka woo natango, shaashi ihadhi pula ethimbo olyindji.

Ongandu oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi kala momeya. Ohayi vulu wo oku zamo e ta yi ya yi ontele okaantenya kooha dhomeya. Oyi hole pomahala mpoka pwa nika omwiidhi. Ongandu oya nika oshiponga unene shaashi oyina oonkondo, yo ohayi li aantu.

Oku na omikalo odhindji ndhoka aanafaalama haya longitha, opo ya mune oohi. Haaluhe ya pumbwa okufula iilambo, ihe ethimbo limwe ohaya longitha oonayilona, moka haya tula oohi e taya tula mo omeya e taya manga ko. Oko nduno haya mangulula koonayilona hoka taya tula mo iikulya, opo ya pe oohi dhi lye, dho dhi koke dho dhi vale yo ya wape okudhi landitha.

Aanafalama oyendji oya simaneka oku tekula iikwamawawa ngaashi oondjuhwa, molwaashono ohadhi eta oshimaliwa oshiwanawa shaashi odhiholikwe. Oompu oku landitha shaashi aantu oye hole onyama yondjuhwa, dho oondjuhwa ndhino natango ohadhi vulu oku eta po omayi, tashiti omuntu oto landitha oondjuhwa, omayi ngoye oto li wo nangoye.

Omambakumbaku ohaga longithwa iilonga oyindji kaanafaalama. Ohaga pulula evi opo mu vule okukunwa. Iimeno shampa ya koko ohage yi helele go natango ohaga vulu okuteya iimeno woo nenge kehe shoka sha kunwa, ohaga ningi onkalamwenyo yaanafaalama ompu.

Aantu ohaya munu iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya ,iinamwenyo mbi ya pitikwa oku munwa kaakwashigwana .Ohayeyi tungile omalugumbo uuna omeya ga kaka ta yega kuthamo taya tulamo gamwe. Oha yeyipe nduno iikulya tayi koko tayi vala, ta yeyi landitha yo yimwe ta yeyi lipo.

Okumuna oohi okuna omawunawa ogendji, oha ku etele aanamukunda iilonga yamone oshimaliwa yavule oku ikwathela mpaka naampeyaka. Oha ku etele mwene gongeshefa oshimaliwa wo natango. Aantu oha ya landa oohi oshoka oyi na iitungithilutu oyindji noha dhi opaleke omalutu nawa.

Okuna iikunino yomaludhi ngayoloka ngashi omahangu, omatama, ombonga noshotu, aantu oyasimaneka omatama oshoka ohangalongithwa okutoyaleka omahoka ngakale ngadhonga.

Aantu oyendji oye na omaunongo ga yooloka. Uunongo mboka hawu vulu oku eta po iilonga yokoonyala tayi longitha omadhiladhilo gomuuluyi ngaashi omuntu te eta po iipundi yomaludhi ga yooloka, omuntu ta vulu oku eta po wo oondunda dhomaludhi ga yooloka wo.

Oondoolopa odhi na omahala ngoka ga nuninwa okugundjilika omadhiladhilo. Omahala ngono ohaga kala ga tulwa nenge ge na omiti dha talala, go ohaga kala ga silwa oshimpwiyu. Omuntu oha vulu nduno okuya mo mehala moka e ta kuutumba nenge ta kala a pulakena uudhila shi tawu lili ye ta li iikulya ye.

Miikunino nosho tuu moofaalama ohamu zi iikulya yomaludhi gayooloka. Iikulya yimwe oyaantu nayimwe oyiinamwenyo. Oyene yoofaalama ohaya landitha nduno iikulya mbyoka opo yavule okumonamo oshimaliwa yafute aaniilonga yawo, yo yifute wo yoyene.

Iikwamawawa oyili pamaludhi ogendji opuna oondjuhwa, kotakuya oondhila kotakuya woo oombaka. Aantu oyendji oye hole oombaka shaashi ihadhi tuka dhiye kokule dho odhin onyama ombwaanawa.

Aawambo oyendji oya simaneka iikwamawawa . Omagumbo ogendji gOshiwambo ohaga kala gena oondjuhwa nuuna mweya omuyenda oha dhipagelwa nduno oondjuhwa , etayi tekelwa nawa yili kohi yomagadhi goongongo . Ohayi Kala ontoye shili .

Momeya ohamu kala muna omaludhi goohi ga yooloka. Ashike oohi adhihe odhi holike kaantu. Aanangeshefa ohaya kwata nduno oohi ndhoka, e ta ye ya ye dhi landithe. Ohaye dhi landitha ye dhi yoolola, ihadhi landithilwa mumwe dhili moshipakete shimwe ndhoka dhomaludhi ga yooloka.

Esimano lyiinamwenyo yomomeya otali ende lyuuka komeho esiku nesiku . Aantu ohaya munu oohi eta ye dhi kokeke opo ya vule okulanditha yamone iiyemo yo ya vule okwiikwatha nuudhigu mboka haya iyadha yeli mo esiku nesiku .

Opuna omahala gi ikalekelwa ha ga kala iinamwenyo yomo kuti. Omahala nee ngano ohaga nana aantu mboka taya zi meni lyoshilongo nenge taya zi pondje yoshilongo ta yeya oku talelapo. Moku shininga nee ngeyi, aantu mbono ohaya futile nee omahala ngoka, sho ohashi kwathele oshimaliwa shoshilongo shiye pombanda.

Aantu ohaamunu oohi noha ye dhitungile omagumbo gayoloka. Oohi ohadhi silwa oshimpwiyu momeya ngo, tadhi pewa iikulya. Mokudhipa iikulya ohadhi indjipala pawufupi dho tadhikala odhindji dheetepo oshimaliwa.

Aanafaalama oyendji oyasimaneka okumuna oondjuhwa, yamwe ohaalanda nduno uuyuhwena nenge taalanda omayi tayegatendulitha etaasile oshimpwiyu uuyuhwena etawukoko. Shampa wa kokoo ohawuningi oondjuhwa dhoka hadhi gandja onyama dhodhimwe tadhigandja omayi. Omuntu ohalanditha nduno etamonomo iiyemo.

Okumuna oohi ongeshefa ombwanawa oshoka ohayi kwathele oku kandulapo omukundu gwiilonga. Ohayi gandja iilonga oshoka oohi odha pumbwa okusilwa oshimpwiyu kaantu oyendji. Ohadhi pewa iikulya nomeya ngoka ga luudha ohaga kuthwamo etamu tulwa omakwawo .ohadhi silwa oshimpwiyu opo dhi koke tadhi endelele.

Aantu shampa nduno ya teya iilya yawo nenge shoka yali taya longo momapya gawo, ohaya pungula nduno iikulya yawo. Monale iikulya oya kalele hayi pungulwa miigandhi yoshiwambo ya longwa mo misati niiti noomwiidhi. Ashike mongashingeyi okuna iigandhi mbyoka yo pashinanena.

Opu na omahala ngoka ge na uukwatya wa yooloka komakwawo. Omahala ngoka gamwe oge na omamanya omanene nomashona, omahala ge na oondundu. Omahala ngono ohaga nana aatalelipo taya zi meni lyoshilong nenge kondje yiilongo. Aantu mbono shi taye ya poamahala mpono ohaya futu oshimaliwa shontumba.

Omvula shampa ya loko ohayi kokeke omwiidhi. Ogu holike nduno kiinamwenyo yi ili noyi ili, oshoka ethimbo ngaashi ndyono lyomvula ohagu kala gwa talala nawa, go ohagu kala gu na iitungithilutu oyindji. Ethimbo ndika oli holike kiinamwenyo nokaanaafaalama.

Iinamwenyo nayo oyina ohole nesiloshimpwiyu ngaashi wo aantu. Shino ohashi monikwa momafano ngoka hatu mono nenge uuna omuntu wa katalela po omahala ngoka giinamwenyo. Oho vulu okumona ondjamba ya tula nande okandjambagona kayo mekolo. Ko ohaka kala nduno kuuvite nawa tashi ulike kutya oyena ekwatathano ewanawa nayina.

Moshikunino shiinamwenyo ohamukala iinamwenyo oyindji yomokuti ngaashi, omambungu, ookandje, oondjamba nosho tuu niinamwenyo ndjika oyanika oshiponga oshoka ina yiigilila aantu.

Omamanya ogena iilonga oyindji. Ohaga vulu okutungithwa omagumbo, go ohaga vulu okutungithwa oopate nenge haga tulwa pomahala mpoka puna omatondokelo gomeya, aantu ya hala ye ga thitike. Omamanya ogena ongushu go oga kola.

Eshito olya shita omahala gayooloka, molwa omalakano gontumba. Opuna omahala ngoka gena owala omiti omufupi, omahala gena oondundu ano omamanya , omwiidhi omufupi noshotuu. Momahala muka omuna iinamwenyo hayi kala mo.

Aanafaalama oya simaneka oku muna oohi. Ohayedhi tungile nduno omalukalwa gomaludhi ga yooloka. Momalukalwa muno oha yedhi pelemo iikulya dho tadhi koko nduno etadhi valathana. Aanafaalama ohaya landitha nduno oohi ,odhi holike kaantu oshoka odhina iitungithilutu dho ohadhi kandulapo oompumbwe dhiilonga oshowo omukaga.

Aanafaalama oyendji oyena ontseyo moku muna oohi nenge iinamwenyo mbyoka yomomeya. Aakwashigwana ohaye ya nduno yatale nkene iinima hayi ningwa moofaalama dhontumba. Ohashi yafuula onkene ohaya kala ye na ohokwe yatale kutya oohi ohadhi kokekwa ngiini, ohadhi pewa iikulya ngiini dho ohadhi silwa oshimpwiyu ngiini.

Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi kala moshikunino shiinamwenyo. Ondjamba onkumithi, onenenene, yo oyina oshipa oshikukutu, ohayi nana aatalelipo yaza meni nokondje yoshilongo shashi oyina uukwatya uuwanawa.

Opuna omahala ga longekidhilwa owina gokukala iinamwenyo yomokuti hagi ithanwa oshikunino shiinamwenyo. Omahala ngano ohaga kala gena iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili ngaashi oondjamba, oonkoshi nosho tuu. Omahala ngano ohaga nana aatalelipo yaza meni lyoshilongo nenge kondje yoshilongo, yo sho taye ya mo ohaya futu nduno noshimaliwa shono ohashi longithwa okukwathela oshilongo.

Aantu oha yiyuvitha nawa, yalanda iikulya yomaludhi ngayoloka, ngashi oondjuhwa dhatelekwa, iimbombo, omatama, omakaka nenge omboga nosho tu, iikulya mbino oyina itungithilutu yo oyiholike.

Aawambo oyendji oya simaneka iikwamawawa unene ngaashi Oondjuhwa, Oonguti nosho tuu. Omuyenda ngele okweya emu talelepo oha dhipagelwa nduno ondjuhwa. Ohashi ulike esimano sho ohashi ulike kutya ye okwa taambiwako nawa.

Aantu oyena omikalo odhindji no dha yooloka oku tunga omagumbo giinamwenyo yawo mboka haya munu yo momeya. Oyena woo omikalo dhoku kuthamo omeya ngoka ga nyanata. Noku tulamo omeya omape, opo iinamenyo yivule oku futha yo kaayise.

Omagumbo ohaga tungwa pomikalo dha yooloka. Omagumbo gamwe ohaga tungwa nomiti, ano iiti tayi tetwa yo tayi tungu omagumbo. Kombanda yoondunda ohaku tulwa nduno omwiidhi opo omvula ngele tayi loko omeya itaga kala ta geya meni, nenge omutenya itagu ya meni. Aawambo oyendji oya simaneka omagumbo gomiti, ogo oonkulunkedhi.

Iikwamawawa oyi li pamaludhi ogendji, opu na iikwamawawa mbyoka ihaayi tuka tayi yi muule ngaashi oondjuhwa, po opuna mbyoka hayi tuka ta yiyi muule. Ohayi kala yuuvite ombili uuna tayi tuka yo ohayi kala ya manguluka nawa.

Iikwamawawa oyi li pomaludhi ga yooloka. Opu na oondjuhwa, po opu na uudhila womaludhi gi ili nogi ili. Uudhila wumwe mboka wa li ihaawu tekulwa monale, aantu paife ohaye wu tekula; haye wu siikilile nawa, wu li momagumbo tawu pewa iikulya, tawu koko, e tawu landithwa po wu ete oshimaliwa.

Opuna omahala ngoka ga longekidhwa owina goku talaleka omitima noku uvitha aantu nawa. Ethimbolimwe omuntu ohavulu oku kala ena uudhigu wontumba ashike shampa ayi pehala ndoka omutima gwe ohagu talalekwa ye eta pepelelwa.

Opuna omahala ngoka gi ikalekelwa hamu kala iinamwenyo mbyoka yomokuti Iinamwenyo mbyono ongashi, Oongolo , oondjamba, Oondjima nosho tuu iinamwenyo konyala mbi inayi I gilila oku kala maantu yo yimwe oya nika oshiponga unene.

Uuyuni sho wa putuka aantu oye na ontseyo yokumuna iinamwenyo yomomeya. Ohaye yi tungile nduno omalugumbo e taya kala haye yi pele mo iikulya. Iinamwenyo mbyono ohayi koko e tayi valathana. Aantu ohaya kutha mo nduno iinamwenyo mbyoka taya landitha yo yimwe ohaya li.

Aanafaalama oyendji oya simaneka okumuna oohi dhomaludhi nomaludhi . Oohi ndhono ohadhi topolwa nduno momahala ga tungwa ga opalekwa opo kadhi vule okuzamo oshoka omahala ohaga kala ga topolwa omolwa oohi ndhoka hadhi kala yooloka koonkwawo ,kehe oludhi ohali kala li ikalekelwa. Omo nduno hadhi pewelwa iikulya tadhi koko nee dho tadhi landithwapo.

Iinamwenyo nayo oyina woo ohole nelandulathano yo oyi hole okudhana ngaashi aantu. Shino ohashi monika momahala ngono hatuyi ngele tatuka talelapo iinamwenyo. Oho mono nduno sho tayi dhana yo tayi gumathana komalutu tashi ulike kutya pokati kayo opuna kwatathano ewanawa.

Miikunino moka hamu kala mwe edhililwa iinamwenyo yomaludhi gi ili nogi ili, omuna wo omahala ngoka ga longekidhilwa owina gena omeya. Iinamwenyo mbyoka shampa nduno yali iikulya yawo etayi kuta ohayi ya nee yi ikulule nomeya. Pomahala mpoka ohapu kala pwa talala niinamwenyo ohayi vulu okugondja uuna ya nwa omeya gawo.

Aantu oyena omikalo dha yooloka dhoku etapo iikunino, yamwe oyena iikunino mbyoka hayi kala ya tegelela omeya gomvula noyamwe ohaya ningi omeya gawo yoyene ha yedhi tula mominino ndhoka dhili kohi yevi opo iimeno yikale tayi mono omeya eaiku nesiku.

Opu na omahala gamwe ga longekidhilwa oku kutha po omadhiladhilo omayinayi maantu. Omahala ngono hatu adha guudha omeya nenge tutye oga dhiingolokwa komeya. Omuntu ohayi ko nduno komahala ngono eli ngawo, unene komafudho oshowo moowiikenda ekiiyuvithe nawa, etali iikulya ye atala sho tashi inyenge momeya.

Aanafalama oye na omikalo dha yooloka ndhoka haya longitha okumuna oohi. Ohaya tungu nduno omahala moka ya hala okumunina oohi dhawo momikalo dhi ili nodhi ili. Thimbo limwe ohaya tungu nomakuma nathimbo limwe ohaya longitha ngaa shoka taya longitha, opo oohi kaa dhi halakane nedhiya alihe.

Opu na omahala omawanawa ngoka haga nana aatalelipo taya zi meni lyoshilongo nenge pondje yoshilongo. Aantu mbano ohaye etelele nduno oshimaliwa shi hashi futwa pomahala ngoka. Sho oshimaliwa shino ohashi kwathele oshilongo opo shi koke nosho wo oshilongo shi opaleke omahala ngo.

Opuna omahala ngoka galongekithwa go ohaga nana aatalelepo yaza meni lyoshilongo nokondje yoshiongo. Omahala nduno ngono ogena iinamwenyo yomaludhi gayooloka. Iinamwenyo ngaashi oonkoshi noondjamba, uumenye nosho tuu. Omahala muka omuntu shi tayimo oha futu.

Aanafaalama ohaya longitha omikalo dhi ili, dhoka hadhi kwathele iimeno yawo yi koke tayi endelele, yo ya vule oku landitha, yo ya mone mo oshimaliwa, ya fute aaniilonga noshowo oku ikwathela. Aanafaalama mbaka ohaya tekele iimeno yawo, nomeya ge enda moopaipi. Iimeno mbino ohayi koko nawa, shaashi ohayi mono omeya kehe ethimbo geyi pumbwa.

Opu na omahala gamwe ga longekidhilwa owina opo ga nane aantu. Omahala nee ngono ohaga futilwa noshimaliwa shono ohashi kwathele oku yambidhidha aaniilonga yopehala moka nande wo oku nana mo ongeshefa opo yiye komeho yi ninge onene.

Aanafaalama mbono haya munu iinamwenyo yomomeya oyena omikalo odhindji dhayooloka, ndhoka haya longitha opo yatopole iinamwenyo mbyoka yeyi topolele momahala opo kaayiyakemo . Momahala mono yeyi tula ohayeyi pelemo iikulya sigo tayi koko, yo tayi valathana, yo taya landitha nduno.

Iikunino oyi na omawuwanawa ogendji. Ohayi kwathele ooyene yiikunino opo ya vule oku mona oshimaliwa, yo ohayi kwathele wo oku eta po oompito dhiilonga. Aaniilonga ohaya zi popepi, yo yamwe ohaya vulu oku za kokule. Iimaliwa mbono taya mono ohayi ya kwathele opo ya vule oku kandula po omikundu ndhika dhina sha noshimaliwa.

Aanafaalama oye na omikalo ndhoka ha ya longitha opo iimeno yawo yi mone omeya ethimbo kehe. Omeya oha ga ende nduno mominino, dhili pooha dhiimeno. Oha shi kwathele opo iimeno yikoke ta yi endelele, shaashi oha yi mono omeya ethimbo kehe. Omeya ogo oshiima shimwe Sha simana miimeno oku koka ta yi undelete.

Iinamwenyo oyindji oya kotoka yo oyina ohole nesilo shimpwiyu, iinamwenyo hayi vulu okusila oshimpwiyu uunimona wawo moku wupa iikulya nosho woo okuwu fala pomahala mpoka tapu monika omeya, noku wu sikila nomawawa gawo.

Uunshitwe owuli pomaludhi gayooloka. Uunshitwe wumwe owuna omiti dhiili nodhili, dhimwe omifupi , dhimwe omile. Dhimwe ohadhi zi iikulya omanga dhimwe ohadhi gandja omizile. Omahala gamwe ogathita nomahala ngano oge holike kaantu molwaashoka ohaya uvupo okambepo.

Opuna iinamwenyo yomokuti po wo opuna iinamwenyo mbyoka hayi kalekwa momagumbo ano iinamwenyo yopooha naantu naambyoka kaayi hole nande nande aantu shaashi oya nika oshiponga . Iinamwenyo ngaashi oondjamba, oonkoshi, oondjima nosho tuu.

Iikwamboga oyo yimwe yomiikulya mbyoka oondohotola hadhi lombwele aantu yalye shaashi iikwamboga oyina uundjolowele owundji ohayi etamo oonkondo nohayi kwathele olutu li longe nawa nohayi kwathele olutu li kale lina uukolele uule wethimbo ele.

Uushitwe mboka wa silwa oshimpwiyu kaantu ohawu vulu okunana aatalelipo taya zi kiilongo yi ili noyi ili. Sho nduno aatalelipo mboka ta yeya moshilongo ohaya etelele oshimaliwa shoka hashi gwedha keliko lyoshilongo oshinima oshiwanawa lela.

Iikunino ogayi gandja iikulya yo ohayi gandja woo oshimaliwa mokulanditha shoka shazi moshikunino.

Elongo lya patulukila kehe gumwe ta vulu okuya kosikola, lyo elongo ewanana shaashi ohali patulula omadhilaadhilo gomuntu a vule ku kala ta dhiladhila muule yeta vulu okweeta posha noonyala dhe eteshi landitha nenge a kale ha kwathele mpano naampeya ye ta futwa.

Aantu mongashingeyi oya tseya omikalo odhindji dho ku muna iinamwenyo yomomeya. Omuntu ohii landele iinamwenyo ye e teyi tula momeya, ee ta kala teyi pele mo iikulya, yo tayi koko, yo tayi vala woo opo yi vule yi kaninge iipalutha

Muuyuni wopaife wa putuka aanafalama ihaya kala owala ya tegelele omvula yiloke, opo iimeno yawo yinwe omeya ashike mopaife oyena omikalo ndhoka longitha oku tekela iimeno yawo yi vule oku kala nomwenyo yi yape iiyimati kehe ethimbo mokati komvula.

Oohi odhili pamaludhi nomaludhi, opuna oohi ndhoka hadhi kala momeya getu ngaka gomadhiya po puna woo ndhoka hadhi kala mefuta. Oohi ohadhi liwa nohadhi vulu wo oku landithwa dheetepo iiyemo. Aantu yamwe oyena ontseyo yoku muna oohi momagumbo gawo nomoongeshefa dhawo.

Omiti odhili pomaludhi nomaludhi. Omiti dhimwe ohadhi gandja iikulya dho dhimwe ohadhi gandja omizile dhaantu noshowo omizile dhiinamwenyo. Iinamwenyo yomokuti shampa ya li etayi kuta ohayi ka gondjapo nduno momiti yihole oku kala momuzile opo yi vuululukwe yo yika tsikile woo natango.

Uuyuni shi tawu humu komeho naantu otaya mono oomikalo odhindji omiwanawa, oku humitha komeho iikunino yawo, opo yi vule yikale yili muukolele, yo yiyape iipalutha ya gwana.

Aantu oyendji oya simaneka oku kalekapo nenge oku muna iinamwenyo yomomeya. Ohaya kala nduno taye yi pe iikulya, yo iinamwenyo mbyoka tayi koko e tayi valathana e tayi ningi oyindji, yo aanafaalama taye yi landitha po nduno ya mone oshimaliwa.

Iimeno nayo oya yooloka. Ngaashi puna yimwe hai vulu oku tsapuka kombanda yoondundu . Po opuna mbyoka hayi tsapuka momeya powo opuna mbyoka hayi tsapuka mokuti . Oshi ikwatelela koludhi lwiimeno .

Omamanya oga simana kaantu nosho wo kiinamwenyo. Opuna iinamwenyo mboka hayi kala momamanya nenge kohi yomamanya ngaashi omaayoka, oondje nosho tuu. Aantu ohaya longitha omamanya okutunga omagubo, okutunga oopate niinima woo oyindji.

Iilongo oyina omahala ngoka giikalekelwa, omahala omawanawa ngoka haga nana aatalelipo, ta yazi meni lyiilongo nenge koondje yiilongo. Omahala ngoka haga talelwapo nogendji ohaga futilwa, sho osimaliwa shoka ohashi kwathele keliko lyoshilongo liye pombanda.

Omeya oga simana monkalamwenyo dhaantu oshowo moonkalamwenyo dhiinamwenyo yi ili noyi ili omeya ohaga nuwa kaantu go ohaga nuwa kinamwenyo niinamwenyo yimwe ohayi kala pooha dhomeya opo yi vule okukala yina omwenyo ethimbo ele omeya ohaga eta uundjolowele.

Iikunino ohayi pumbwa omikalo odhindji opo yivule oku etapo nenge okwaadha elalakano luomunafaalama. Monale aantu oya kala owala haya kala yatala komeya gomvula ashike mopaife aantu ohaya ningi omeya gawo yoyene guuka miikunino yawo.

Egulu olyo limwe lyo miinima yopaushitwe lya simana monkalamwenyo yomuntu. Egulu ohatu li longitha oku tala ethimbo kutya paife omutenya, ongulonene, okwa toka, uusiku, egulu hatu li longitha oku meta omvula kutya paife oyili kokule, iikogo mbono otayi e ta omvula. Egulu hatu li longitha woo oku tala omwedhi.

Uuyuni owuna omahala ogendji noga yoolokathana . Omahala gamwe ogena oondundu . Omahala gamwe ogena omamanya. Omahala gamwe ogena iihwa ,nomahala gamwe ombuga yowala . Omuntu ohopumbwa tuu uuna wamona ompito to talelepo omahala gontumba nogi ili.

Omashina gopashinanena ohaga ningi onkalamwenyo ya kehesiku yi kale ompu oshoka aantu ihaya longo we nuudhigu ohaya longitha owala omashina, iilonga oyindji ohayi longwapo owala komashina.

Eshito olya yooloka nekumithi . Opuna omahala ngoka gena oondundu, opuna omahala ngoka ihaaga mene nando iimeno , opuna omahala ngoka gena omeya . Po opuna omahala ngoka gena omithitu.

Opuna omikalo odhindji dhokukaleka nenge dhokumuna iikwamawawa. Ohayi vulu okuningilwa omalugumbo moka hayi pelwa iikulya nomeya sigo tayi koko, yo yivule okuliwa nenge okulandithwa ye etepo iiyemo.

Aantu mongashingeyi oya tseya omikalo odhindji ndhoka hadhi ningi oonkalamwenyo oompu miikununo yawo ngaashi haya ilandele omashina gawo ngoka haga kunu, taga helele, go taga teya wo shoka gakunine.

Nonande omashina ogena ondilo ohaga kwathele aanafaalama momikalo dhayooloka ngaashi nande oku kuna, okuhelela nosho woo oku teya nokupungula shoka kwali tashi longwa.

Aantu okay munu oohi dhoma ludhi gi ili nogi ili haya landa oohi etaya kala taye dhi tekula taye dhi pe iikulya, no konima oohi ndhono ohadhi valathana aantu etayi dhi kwata mo nduno ya lye momagumbo osho wo ya landithe.

Mongaashingeyi aantu oya putuka noyena omikalo odhindji omiwanawa dhoku e ta po iikunino yomaludhi giili nogiili, miikunino mono ohaya kunu mo omiti dhiili, hadhi ya pe iikulya taya li yoyene yo taya landitha woo.

Aantu oyendji oyena euveko ewanawa lyokukalepo omiti, peha lyokudhi tetapo. Omiti odhina uuwanawa owundji. Dhimwe ohadhi gandja iikulya yokuliwa kaantu, nenge kiinamwenyo. Omiti dhimwe wo ohadhi gandja omizile kaantu, nokiinamwenyo.

Eshito oshinima oshiwanawa sho oshikumithi eshito lyina omamanya, omavi lyo olyina omeya. Omamanya ohaga vulu oku ta tulwa eta geetapo iinima oyindji ohaga vulu oku tunga omagumbo go ohaga vulu wo oku longithwa moopate.

Aantu oyena omaunongo gayooloka yamwe oyena uunongo woku dhila dhila nomanga yamwe oyena uunongo wokonyala, omuntu ta vulu oku etapo oshinima shontumba noonyala dhe yemwene ndele oshinima oshiwanawa noonkondo.

Ehumo komeho olya ninga wo aanafalama ya kale taya longo nu upu. Okwa ndulukwa omashina ngoka ta ga kwathele aanafalama moku helela, omoku pulula nomoku teta wo shoka ya kuna.

Uushitwe uuwanawa wo uukumithi, uushitwe wuna omahala gamwe gena oondundu, omeya ngaashi efuta nenge omadhiya, gamwe gena ombuga na gwamwe gena okuti.

Aanafalama oye na omikalo odhindji ndhoka haa longitha opo yamune oohi. Ohayedhipe nduno iikutya yomaludhi gayooloka, iikulya yimwe oyo kuvalitha, yimwe oyo kukokeka, oohi dhawo etadhi koko nduno yo taalanditha yiimonene mo iimaliwa no ku kokeka oongeshefa dhawo.

Aanafaalama ohaa munu iikwamawawa yomaludhi ga yooloka ngaashi oondjuhwa, uudhila noondhila oonene. Oondjuhwa ohadhi kwathele aanafaalama mokuninga oshimaliwa, sho tadhi vala omayi yo taa landitha omayi osho wo onyama.

Opuna omahala ogendji ngoka aantu haya yi opo yavule okugundjilitha omadhilaadhilo gawo, thimbo limwe omuntu oha vulu okukaatumba pondje eta tala eshito, atala uudhila tawu tuka ye a tala iinamwenyo tayi ende mpano naampeyaka, ohashi kwathele omadhiladhilo ga gundjile.

Onkalamwenyo oyi na omashongo ogendji na yimwe yomomashongo ongaashi omikithi. Tuna omukithi ngaashi Malaria, ashike puuwanawa Malaria oha vulu oku keelelwa, to mu keelele uuna to longitha onete yoomwe. Shampa tolongitha onete yoomwe, iho lika koomwe, ano omukithi ngoka ita gu vulu oku ku kwatwa nande nande.

Aantu ngaashingeyi oye na ontseyo yokumuna iinamwenyo yomomeya. Ohayeyi sile oshimpwiyu , mokuyi pa iikulya, iinamwenyo etayi koko . Iinamwenyo ohayi ya tameke okupalutha, iinamwenyo ngaashi oohi.

Mongashingeyi aantu oyendji oya simaneka iikunino. Omuntu owa pumbwa ngaa okuya moshikunino shoye ndele eto li iiyimati haaluhe wa pumbwa okulya iiyimati tayi zi moositola.

Opuna omahala gomaludhi ga yoolokaga longwa ga longekidhwa, onafala gokwiiyuvitha nawa taga vulu oku talaleka omutima. Ehala limwe to vulu oku li adha Lili pooha dhefuta, egama limwe oto vulu oku li adha lili pomahala mpoka ha pu kala iinamwenyo, egala lya tulwa ondhalate, ndee nande owa yamo oshinamwenyo ka shina sho tashi kuningi

Aanafaalama mboka haya munu oondjuhwa, ohaye dhi munu nomalalakano gi ili nogi ili. Yamwe ohaya landitha oondjuhwa inadhi telekwa, yamwe ohaya landitha dha telekwa, yo yamwe oyena oondjuhwa dhiya pe omayi, etaya landitha nduno omayi nenge taya landitha uuyuhwena mboka tawu zi momayi.

Oohi odhili pamaludhi ogendji. Oohi dhimwe ohadhi kala momeya gowala ngaashi momadhiya nadhimwe ohadhi kala momeya gomefuta. Aantu ohaya hogolola nduno oohi ndhi ye hole.

Efuta olyo ehala limwe ndyoka lyasimanekwa kaantu, aantu ohaya vulu okweenda iinano iile ta yeya ku talelapo efuta. Mefuta omo tuu moka omuna iikulya yasimana ngaashi oohi nosho tuu iinamwenyo oyindji hayi adhika mefuta.

Onkalamwenyo nonande oyuuka komeho ethimbo nethimbo. Omuntu hu tozi nako okwa simana, oho tala ngaa konima, to ilongele komapuko goye, nokiinima iiwanawa mbyoka wa longa monkalamwenyo, opo yi ku kwathele komeho hu wu uka.

Monale aakulu yonale okwali haya longo noonyala taya papula ,ashike mongaashingeyi aantu ihaya papula we noonyala ndele okuna omashina ngoka haga papula evi lyininge epu aantu yavule okukunapo woo okuna natango omashina haga helele go ohaga teya .

Oohi odhiholike kaantu oyendji shaashi odhina onyama ombwanawa. Oohi odhili po maludhi ogendji naantu oyena omaludhi gawo ngoka yehole . Oohi ohadhi landithwa tadhizi oshimaliwa ndele omuntu tokandulapo omikundu ndhoka dheku kundukidha dhapumbwa oshimaliwa.

Evi kehe lyoludhi kehe olyina iilonga yalyo . Omavi gamwe ohaga longithwa oku tunga omagumbo gamwe ohaga longithwa oku tunga oopate. Omavi gamwe oganika omamanya go geholike nduno oku thitikitha unene pomahala ngoka ganika omeya.

Iilongo yi ili no yi ili oyina omahala ga yooloka. Omahala gamwe oge na oondundu dhomaludhi nomaludhi, oondundu dhimwe oonde nadhimwe oofupi. Oondundu dhimwe odha simana nodha lukwa woo nomadhina ngoka ga holoka nomomambo ha ga longwa nuunona wosikola.

Uuyuni sho wuuka komeho, aantu na yo oye ya po nomikalo odhindji dha yooloka dhoku muna iinamwenyo yomomeya. Hayi ilandela iinamwenyo yawo e ta ye yi palutha nawa, ndele e ta ye ya woo ya paluthwe kiinamwenyo yawo mbyo ngele ya koko.

Opuna omashina gomaludhi, nomaludhi. Omashina gamwe oga longelwa owina ha ga tete omwiidhi, gamwe oha ga pulula evi, gamwe oha ga kunu oombuto mevi.

Omiti nadho ohadhi pitile moonkalo dhayooloka puna ethimbo omiti tadhi koko, puna ethimbo omiti tadhi tulako iiyimati nenge omafo omawana po puna wo ethimbo omiti ndhoka tadhi si nenge tadhi kukuta.

Mongashingeyi aantu iihaa landa we iikulya ayihe moositola, ashike aantu oye na omikalo odhindji dho ku longa iipalutha ya wo yo yene. Aantu taya pulula , ta ya kunu, ta ya helele, ee taya teya iikulya yawo.

Omuntu oha vulu oku panga uukume niinamwenyo mbyoka yemukundukidha, mokuyipa iikulya nokuyi kwathela momikalo dhiili nodhiili, ohashi kwathele iinamwenyo mbyoka yi kale yikuhole yo yikale yihole oku kala pooha nangweye.

Opuna omahala ngoka ga longekidhwa okugundjilitha omadhiladhilo goye. Omahala geli pooha nefuta, omahala geli mokuti, omahala geli mokati kiinamwenyo ashike oga gamenwa nomahala wo ogendji gendji ga longekidhilwa owina opo ga kwathele omadhiladhilo goye ga gundjile.

Aantu mongashingeyi oya tseya omikalo odhindji dhokumuna oohi opo dhiya kwathele kombinga yosheelelwa kaaya kale owala ya lamba oositola unene ngaa ngaashi paife moomvula ndhika oshimaliwa sha ninga oshidhigu kumona.

Mongashingeyi opuna aantu mboka yapewa ootundi nkene iinamwenyo yina okulongiwa nayo. Aantu yuukwatya mbono oyeshi okuhedha popepi niinamwenyo ndele itayi yaningile omatilitho gasha, unene mbyoka yomokuti.

Eshito oshinima oshiwanawa lyo wo ohali vulu oku pupaleka omadhiladhilo. Omuntu owa pumbwa tuu oku enda omahala gi ili no gi ili, omahala ge na iinamwenyo, iinamwenyo yomagulu gaali, iinamwenyo yomagulu gane niinamwenyo yoludhi kehe ndele e to tala nkene eshito lya opala.

Aantu yamwe oyeshi oku kaleka po eshito . Omuntu ta vulu oku kuya pehala aninge po egumbo ashike iha tete po omiti adhihe dhoka dhili po. Oha tete ngaa mpoka ta ningi egumbo nenge mpa ta longitha ye omiti dhiya tedhi thigipo . Ye ta kunu ishewe natango opo dhi kale odhindji.

Opuna iinamwenyo yi ili noyi ili. Iinamwenyo yimwe oyomokuti kayishi nande oyo paantu shaashi oya nika oshiponga yo yimwe iinamwenyo mbyoka yopaantu, iinamwenyo hatu yi kaleke momagumbo.

Opu na iimeno yomaludhi ogendji. Iimeno yimwe ohayi kokele momeya, yimwe ohayi kokele mevi lyowala nayimwe ohayi kokele momamanya. Oshikumithi kiimeno mbyoka hayi koko kombanda yomamanya.

Opuna omahala ga yoloka haga kwathele oku ngumaneka omadhiladhilo gaantu yoomvula dhi ili nodhi ili. Omahala geli kohi yomiti, omahala geli poha nomeya, omahala ngoka ga longekidhilwa oku kwathela omadhiladhilo ga gundjile.

Oohi odhasimanekwa kaantu shaashi ohadhi liwa , dho ohadhi landithwapo woo etadhi etapo oshimaliwa. Aantu ohaya kwata oohi momahala gayooloka ngaashi momadhiya oshowo momafuta.

Omamanya ngoka ha gazi koondundu ogena iilonga oyindji. Omamanya ohaga vulu okuhongwa etaga etapo efano ewaanawa, omamanya ohaga vulu woo okulongithwa taga thitike pomahala mpoka hapu tondoka omeya, go ohaga vulu okutunga omagumbo go taga tungu woo noopate.

Aanafaalama ihaya kala owala yategelela omvula yiloke opo iimeno yawo yinwe omeya ashike ohaya longitha omikalo odhindji dhoka dhopashinanena, dhoka dhomeya haga kala geenda kohi yevi opo iimeno yinwe kehe ethimbo yi wa pe okunwa, yo koke tayi endelele.

Mongashingeyi aantu oyena ontyeyo yoku muna iinamwenyo yomomeya tiilandele iinamwenyo eteyi munu ta kala teyi sile oshipwiyu teyi pe iikulya tayi koko tayi valathana nokonima yethimbo iinamwenyo mbyono ohayi ka ninga iipalutha ye.

Efuta olyina iinamwenyo yomaludhi giili nogiili. Iinamwenyo mbino ohayi kala momeya, po opuna woo ompito nenge ethimbo iinamwenyo mbyoka hayi zi mo momeya yi woo yoontele omutenya kooha dhefuta.

Oohi odho dhimwe dhomiinima mbyoka hayi munwa kaanafaalama . Oohi ohadhi koko, etadhi valathana . Aanafaalama ohaya li nduno momagumbo , yotaya kuthamo yalandithe natango, opo dhi ya pe iiyemo.